bin'wala balibu balibu nyɛla din be kpaale nima puuni moongunima nyɛla din be kpaale nima shɛŋa puuni kɔdunima gba zaa nyɛla din n-be kpaale dibaa anahi puuni ka moongunima nyɛ din n-be kpaale dibaa anahi puuni gɔndanima gba zaa nyɛla din be kpaale dibaa ayɔbu puuni ka apuli nima nyɛ din n-be kpaale dibaa ayi puuni moongunima maa shɛŋa nyɛla din yili zuɣusaa lɔbanima ni

ya balibali m-bɔŋɔ ya maa mɛmmɛmi m-mirimiri taba palli nyɛla din gari ya maa sunsuuni tihi gba zaa nyɛla din bembe ya maa sunsuuni loorinima nyɛla din be palli maa zuɣu anfooni maa ni

Paɣa n ʒiya paɣa maa ʒila kuɣu zuɣu paɣa maa chimdila waagashe waagashe nyɛla din bɛ tahapoŋ ni tahapoŋ maa nyɛla din tam gbambili zuɣu silba gba nyɛla din tam buɣum ni kurifooti zuɣu gbambili gba nyɛla din ʒɛ paɣa maa sani piɛɣu gba zaa za paɣa maa sani

Doo n ʒɛya doo maa gbubila baaji doo maa nyɛla ŋun pili zipiligu o zuɣu ni doo maa nyɛla ŋun zaŋ goɣali zaɣ dozim n zaŋ goli o nuu bin nyura gba zaa nyɛla din ʒɛ Doo maa sani

niriba n-ʒiya niriba maa ʒila sɔŋ zuɣu bihi n-ti tabli niŋkura n-ʒiya maa tahili nyɛla din n-be bɛ sunsuuni ka bindirigu be tahili maa puuni bɛ nyɛla ban n-diri bindirigu tahili maa puuni tah'bila gba zaa nyɛla din za bɛ sunsuuni ka bindirigu be di gbazaa puuni

Daa puuni n boŋo dadiribi mini soochɛ koharibi n bɛ daa maa puuni boraadɛ nyɛla din pa teebuli zuɣu Anfooni maa puuni naanzu buu gba zaa nyɛla din pa teebuli zuɣu Anfooni maa puuni alibarisa gba zaa nyɛla din bɛ Anfooni maa puuni teebuli zuɣu

Bihi anahi n bɛ Anfooni ŋo puuni bihi maa nyɛla ban toori kom moɣali ŋo puuni bihi maa zaŋla bokati nim n toori kom maa ka lahi mali gbambili gba zaa n toori kom maa

Paɣasara nyɛla bin bɛ Anfooni ŋɔ puuni zahama nyɛla din bɛ gbambihi ni n bɛ Anfooni ŋɔ puuni gbambihi dibaanahi nyɛla din ʒɛ tingbanni ka zahama bɛ di puuni paɣa yino nyɛla ŋun gbubi gbambila o nuuni ka zahama bɛ gbambili maa puuni

Sarati n niŋ anfooni ŋɔ puuni loori nim nyɛla din kpɛ tabi ni Anfooni maa ni lora nim maa nyɛla din maɣalim maɣalim ninsal nima nyɛla ban ʒɛ Anfooni maa puuni bi ʒɛmi n yuundi lora nim maa ni nyɛ sarati shɛm maa

Dabba ata n bɛ anfooni ŋo puuni do yino nyɛla ŋun pili zipiligu ka niraba ayi maa bi pili zipiligu dabba ayi maa nyɛla ban gbubi pai pai maa ni bi kpaarila kom n niŋdi pai shɛli dabam puuni kom ka bi toora

Kom subu shee ni Baanjiri damgibu duu n bɔŋɔ Baanjira nyɛla din bɛ duu maa puuni kabood gba zaa nyɛla din bɛ duu maa puuni kabood maa nyɛla din mali kpɛbu kpɛbu shee

Salin gbiribi n ʒɛya salin gbiribi maa gbirila salima kom din nyɛ zaɣ dozim nyɛla din bɛ nimaani gbambihi nyɛla din ʒɛ Anfooni maa puuni ka kom maa bɛ gbambihi maa puuni

Zuɣu chɛbu shee n boŋo ŋun chɛri zuɣu ŋo nyɛla ŋun pili zipiligu bi ni chɛri so ŋo nyɛla ŋun ʒi kuɣu zuɣu ka zaŋ tanpiɛlli n zaŋ pili o maŋa ŋun chɛri maa nyɛla ŋun mali mashin n mali chɛri ŋunbala maa zuɣu maa